dañuy àndaat ak yéen seen ay émissions yoo xam ne dañu koy faral di def saa su ne si ndimbalu nag waa ECHO ak Jokalante seen ndimbal la ñuy defee émission yi si cabine technique bi seen xarit di Thierno Ibrahima Touré kiy animé émission bi seen xarit di Alioune sow tey nag ñu ngi dalal monsieur René Ndiaye mi nga xam ne nag moom moo yor lépp loo xam dafa jëm si wàllu service régional hygène bu département bu Linguère <breath> kon <hesitation> ci waxtaan bi nga xam ne dañ ko nar a seq ak moom nag mu jëm si wàllu set ak sellal lu jëm si wàllu jàppalante ak askan wi ngir seen wér gu yaram tam mu gën a mun a ñoŋ kon <hesitation> laata ñuy dugg si émission bi rek <hesitation> dañu koy dalal jàmm mu <hesitation> présenté wu d' abord mu wax ñu turam ak santam ak lépp loo xam ne daf ko ŋànk fii si département bu Linguère kon monsieur René Ndiaye ñu ngi lay dalal jàmm si rajo Jabi Jula FM
waaw monsieur Sow maa ngi lay nuyu di sant waa Thièl yëpp man maa ngi tudd René René Gabriel Ndiaye maay <hesitation> chef de département wu <hesitation> service d' hygène bi nekk
bi nekk <noise> Linguère
waa bi nekk Linguère
waaw René dañu buggoon a xam li ñuy wax service régional <hesitation> de l' hygène su ñu ko buggoon tënk tey boobu service ban façon service la ak <hesitation> lan mooy yëngu-yëngoom
<hesitation> voilà <hesitation> monsieur Sow service <hesitation> d' hygène maanaam da di benn service bu bokk ci ministère de la santé ah bi yor lépp li nga xam ne mooy prévention ak di aar nit ñi pour que feebar bañ leen dal ci gàttal <hesitation> définition hygène sax soo ko xoolee mooy <noise> c' est c' est l' ensemble des règles à respecter pour préserver la santé maanaam matuwaay yi nga nar a mën a jël maanaam pour préserver sa santé loolu mooy hygène donc lépp loo xam ne prévention la <hesitation> waa service d' hygène <hesitation> nekk ci <hesitation> kuréel ministère de la santé ñoom ñoo
boobu service <hesitation> lan mooy njëriñam
voilà njëriñam ci askan wi <hesitation> bëri na ah parce que <hesitation> service d' hygène la muy njëkk a <hesitation> def comme njëriñ mooy mettre en oeuvre la politique de santé en matière d' hygène <hesitation> di maanaam di éduquer aussi la population ci wàllum ah <hesitation> voilà cib cib <hesitation> cib code parce que service d' hygène aussi dañuy liggéey ci code de l' hygène di ñu wax code de l' hygène et ci biir l' hygène boobu nit da ko nar a réglementé bapare dañ ko nar a respecté comme yoo xam ne ci voie publique bi maanaam ci yoon yi dañ koy def te yoon da koy tere donc loo xam ne yoon da koy tere en matière d' hygène waa service d' hygène ñoo koy lijjanti <breath> au niveau des frontières aussi am nañ fa njëriñ bu am solo parce que suñ contrôlé nit yi nit yi di dugg Sénégal génn Sénégal ndax am nañu lu ñuy wax carnet de vaccination ah <hesitation> y' a aussi <hesitation> autorité administrative yi léeg-léeg dañuy soxla ay conseils par rapport à l' hygène au niveau soit des régions oubien au nivaeu du département donc loolu noonu suñu <hesitation> suñu suñu liggéey la pour ñëw waxtaan ak ñoom jox leen ay conseils par rapport à ça am na léeg-léeg da ngay gis waa service d' hygène di pompé dëkk bi lu ñuy wax lutte anti sectorielle ah voilà donc loolu yëpp <noise> maanaam dafa bokk ci suñu liggéey doon liggéey boo xam ne <noise> <hesitation> day seet lépp ci wàllu prévention voilà
lu ngeen di fàggandiku daal mooy fàggandiku
mu ngi voilà très bien fagaru voilà ñuy fagaru

nit soo demee soo seetee ba seet lim ci feebar war naroon na mën a bañ a feebar parce que condis set yi nga xam ne su ko respecté woon amaana li ko dal du du du am parce que nit su feebareee dépense la di nga jënd ordonnance hopital hopi hopitaux yi fu mu toll nii bon noo def dinañ la bindal ordonnance ba pare faju bi <hesitation> dafa cher pour nga moytu ko c' est à dire am na conditions yi ngay wax conditions d' hygène <noise> yi nga xam ne yi c' est des postures yi nga xam ne soo ko respecté
waaw si wàllu service boobu ana yan jafe-jafe lay service di <hesitation> di <hesitation> jànkuwante si wàllu <hesitation> si biir askan bi si diwaan bi si wàllu <hesitation> li nga xam mooy cet la <breath> est ce que am na jafe-jafe yoo xam ne tey service bi mu ngi koy jànkuwante si wàllu cet ci biir département bi wala si biir diwaan bi
waaw ci biir département bi effectivement parce que man bi ma ñëwee ba léegi <hesitation> jot naa def yenn villages yi je dirai pas département mais yenn villages yi nga xam ne bon peut être côté Doji la nekk am yu nekk Labgar am yu nekk Bargeji donc li ma njëkk a remarqué ah mooy <hesitation> population bi fa nekk ñoom ils ont un problème problème bu ñu am mooy problème mu ndox ak problème mu assainissement bon parce que ñëpp xam nañ ne ñaari fànn yooyu dañu indispensable li ñuy wax à la santé c' est à dire bokk ci wér gu yaram soo waa loolu soo ko amul rek maanaam wér gu yaram bi day des ah ba pare loolu day day constituer li ñuy wax la base parce que <hesitation>

maanaam feebar yu bëri wàcc na ko donc ñun loolu aussi dafa bokk suñuy liggéey ba tax na léeg-léeg dañuy dugg ci àll bi di def ay prélèvement di ñëw di Giro di ko saytu di saytu ndox bi suñu gisee anomalie dañuy avertir li ñuy wax les autorités administratives maanaam préfet ñu pare avertir maire avertir les paysans aussi <hesitation> medecin chef fu district bi comme saa ñu jël seen i matuwaay par rapport ak loolu parce que ndox ndoxu defe naa ndox ñëpp jarl ma koy wax parce que li mu doon li mu doon ci doomu aadama

ah mooy assainissement d' eau assainissement d' habits assainissemet en général parce que dëkk yi soo demee <hesitation> lu ñuy wax latrine c' est à dire douche du ñu am fu ñuy demee gànnaaw kër léegi dañuy obligé génn ci àll bi demee foofu gànnaaw kër alors que <hesitation> li ci gën a <hesitation> li ci gën a liñ nar liñ jar a wax li jar a wax mooy gànnaaw soo demee ci àll ndax su ñu demee ba wow la nga fay <noise> bàyyi su demee ba wow day doon tusngeer léegi ngelaw bi su ñëwee da koy andiwaat maanaam si dëkk bi donc su amul lekk yi poussière bi da siy dugg ndox bi su fekkee amul protection ndox bi <hesitation> poussière bi dana si dugg te loolu yëpp ay microbes la * donc loolu dañuy ay matuwaay yoo xam ne <hesitation> bon du ma ne dafay yomb mais dafa da di loo xam ne ñun askan wi dañ si nar a taxaw si nar a taxaw bu baax parce que luy wàllum ndox luy wàllu cet luy wàllu assainissement loolu mooy problème majeur boo xam ne fii au niveau <hesitation> Linguère <hesitation> population yi dañ si jànkuwanteel problème
<hesitation> jërëjëf monsieur René kon am na jafe-jafe yoo xam ne tey <hesitation> askan bi ñu ngi koy jànkuwanteel waaye jafe-jafe yooyu nag <breath> <hesitation>
<hesitation> jafe-jafe yooyu <hesitation> xam nga li ñuy wax maanaam <noise> pauvreté
lu ñuy wax olof daal di wax c' est en fait koo xam ne loxoom jotul gànnaawam
voilà amoo moyens yi très bien waaye nag bon suñuy politique ah suñu politique <hesitation> ak ministère de la santé c' est à dire <hesitation> dëkk yi dëkk yi éloigné <noise> yi ñoom yëpp daañu ndax ñun dañu nar a fexe ba ñoom <hesitation> ñu am li ñuy wax <hesitation> addiction d' eau c' est à dire ñu am ndox bu sell lu mooy ndox bu sell ba pare am na ay projets yoo xam ne ils sont entrain de se dérouler ci biir département bi ah projet yoo xam ne bon day jàppale askan bi pour ñu am ñenn ñi ~u am ay toilettes boo xam ne dañ ciy demee gànnaaw kër donc yooyu yëpp <hesitation> kilifa yi nekk <hesitation> biir Linguère ñuy xool naka la ñu def pour <hesitation> changer système boobu nga xam ne nit yi dootuñu demati ci àll bi ah pour ah juste pour mettre fin à la défocation à l' air libre ah donc

voilà

voilà très bien noonu la
<hesitation> sànq yaa ngi wax ndox <hesitation> njëriñu ndox ak <noise> <hesitation> cay ndox num mel si doomu aadama <breath> <hesitation> ndax <hesitation> tey <hesitation> mun nga ñu tegtal <hesitation> si façon ndox yi nga xam ne tey dafay am rawatina ndox yoo xam ne <hesitation> dafay jógee si wala lu wala lu mel ni déeg wala teen ndox wala ndox yoo xam dañuy taa ban façon jëfandikoo la ñu war a jëfandikoo ndox moomu
voilà xam nga <hesitation> ça dépend par exemple ci nit yi nu ñuy utee ndox sa yenn villages yi soo demee ay teen la ñu yor mais soo demee ay Thièl par exemple yéen forage ngeen yor

du forage moom léegi pompe ngeen am donc pompe boobu mooy xëcce ndox bi ci suuf man ko teg ci réseau bi comme ça kër yi ku nekk su tijjee sa robinet nga mën a am ndox waaye nag dafa fekk <noise> dafa fekk benn affaire parce que la ~uy wax pompage ndox c' est à dire en général ndox bu ñuy pompé du ndox boo xam ne day répondre ci norme <noise> yoo xam ne ndox bu sell day am day am très souvent lu ñuy wax des produits indésirables c' est à dire yenn particules yoo xam ne à suspension maanaam <hesitation> su fekkee ndox bi fañ koy pompé xeer bu muy tegu c' est à dire xeer bi peut être mun na am yenn substances mun na doon xeer bu am fer wala fer <hesitation> wala <hesitation> roche bu am calcaire xam nga léeg-léeg soo seetloo am na ndox yoo xam ne dsoo ko ubbee ci robinet soo bàyyee da ngay gis ndox bi weex tàll léeg-léeg soo léegi nag mun nga ko teg soo ko tegee ay cinq minutes yooyu da ngay gis weex weex bi day wàcc si suuf bdox bi nekk ci kaw
loolu mun naa wax bala ngaa jàll loolu am na fii ci Thièl <hesitation> léeg-léeg forage bi léeg-léeg da ngay ubbi ndox mi ndox mi weex tàll mais soo ko taajee quelques minutes <hesitation> ndox mi dafay dafay ñuulaat delloo comme <hesitation> kii normal
voilà très bien donc loolu phénomène boobu moo koy andi phénomène boobu moo koy andi mais loolu ça ne veut pas dire :fa que :fa <hesitation> ndox mi c' est pas utilisable parce :fa que am na préposition yoo xam ne dañ koy jël une fois ndox mi ñu pompé ko parce que ndox bi su ñu ko pompé dañuy wax dafa am système boo xam ne <coughs> baal ma moom la ñu wax le système de stockage maanaam ndox bi fu muy tegu ba pare fa muy tegu day am lu ñuy luñ koy tamee ah su ñu ko tamee ba pare bon deuxième deuxième étape bi mooy le prè traitement maanaam <hesitation> avant ngay utilmiser li ñu wax décantation décantation mooy jël ndox bi <noise> teg ko comme ça mu * particules yi nga xam ne dafa dëgër loolu day wàcc c' est à dire les déchets solides loolu day wàcc ci ndox bi nga xam ne ndox bi kese mooy nekk ci kaw ah ndox bi nag su ñu ko andee ci kër gi am nalu ñuy wax le système de filtrage donc filtrer c' est à dire benn système la boo xam ne day séparer residus yi ak ndox poussière ak ak ndox ndox parce que résidus yi am na résidus yoo xam ne <hesitation> mën nga ko gis mais am na yoo xam ne mënoo ko gis donc même soo gisee ndox bi dina am résidu yoo xam ne dinañu rëcc ànd ak ndox mi donc am na yoo xam ne nag du ñu mën a rëcc filtre
kon dafa am ndox boo xam ne bi <hesitation> dañ ko aar ak ndox boo xam ne bi aaruñu ko
voilà
léegi nag yooyu yooyu façon ndox est :fa ce que mun nañ koo différencier est ce que mun nañu xam ban ndox la ñu aar tey ak ban ndox boo xam ne bi aaruñu ko
waa léegi ndox boo xam ne par exemple waa SDE

c' est à dire ndox boo xam ne dafa respecté normes OMS yi la fekk day ndox boo xam ne dañ ko mën a <noise> naan sans que mu changer apparence

léeg-léeg taa taa ndox yi ngay gis c' est à dire su tawee après day am ay taa taa ndox nit ñi dañ koy utiliser ndox yooyu balaa ngeen koy naan foog mu am benn tratement boo xam ne dañ ko ci nar a def bokkul ak ndoxu SDE parce que ndoxu SDE dañ ko traiter ba pare

waaw
<hesitation> bi <hesitation> ci wàllu traitement boobu <hesitation> ban façon traitement la ñu mën a def ngir sellal ndox mi nga xam ne aaruñu ko
<noise> voilà traitement yi <hesitation> en général ça dépend <hesitation> parce que su fekkee yenn dëkk yi donc pour nga am filtre bu baax day métti en général dañuy jël <hesitation> suñu demee ci teen yi ba pare ah dañuy jël <hesitation> léeg-léeg dañuy <noise> li li ma la li ma la doon expliqué sànq rek mooy décantation c' :fraest à dire dañuy jël ndox ñu teg ko nga xam ne bon après day wàcc c' est à dire particules yi nga xam ne c' est à dire qu' on appelle les particules solides loolu day wàcc su wàccee après en général dañuy jël benn morso wala benn suyetma nga xam ne am na ay bën bën yu ndaw <noise> yoo xam ne particules solides yoo xam ne dañu dañoo dese ci ndox bi soo ko sottee loolu da koy téye mais ba léegi loolu wanewul ne ndox bi mën nañ ko naan voilà traitement soo soo soo paree ci loolu soo paree ci loolu ndox bi balaa nga koy jëfandikoo en général il foog mu doon ndox bu sell c' est à dire ndox bu setparce que ndox boo xam ne si tee la génnee en général day am lu ñuy wax tubidité maanaam mooy lëndëm lëndëm bi ngay gis ci ndox mi léegi nag ndox yooyu faaw mu am dafa laaj traitement traitement bi yooyu soo demee parce que traitement yi balaa nga koy def day fekk ndox bi leer ndox bi su demee ba leer nag da ngay mën a def traitement maanaam utiliser li ñuy wax en général dañ koy joxe sax mooy comprimé yooyu ñuy distribué ah mooy Aquatabs Aquatabs waa très bien donc yooyu dañ koy utiliser ci ay <hesitation> ci ci xeer <hesitation> ci bidon ndox yi nga xam ne dafa def vingt à vingt cinq lites parce que benn comprimé moom mooy vingt à vingt cinq litres da nga koy bçyyi pendant trente minutes nga doog a jëfandikoo ndox mi

Aquatabsyi waaw
est ce que yooyu <hesitation> jot ci nag pour <hesitation> nit ñi ñëpp jote si est ce que nit ñi
waaw waaw parce que ci marché yi marché yi yooyu ay comprimé yoo xam ne c' est des comprimés à bon yoo xam ne ci ci ci ci médicament la ñu ko teg donc ci marché yi munuñu ko am ci marché yi parce que tout simplement <hesitation> nit mën na la ko jaay
ok
parce que nit mën nako nit mën na la ko jaay mais du la wax exactement naka la naka voilà du xam moo tax su fekkee préférence am na ay kuréel yu fi nekk former nañ leen ci loolu <hesitation> même soo soo leen ñëwee service d' hygène ah suñ ñëwee service d' hygène soo leen ñëwee man danaa leen expliquer naka la ñuy utiliser Aquatabs maanaam suñu bidon ndox yi nga xam ne day def vingt à vingt cinq litre ba pare nag bidon ndox yooyu foog mu doon ay bidon yu set ah
fu ngay sotti
ndox bi faaw mu set fa nga koy def par force faaw mu set parce que ndox xam nga mënuloo def ci ndaa mun nga ko def ci ay bidons ah mun nga ko def <hesitation> ci ay bidons yu cinq litres donc yooyu yëpp c' est à dire dafa am nu ñuy calculer dosage bi pour que Aquatabs bi su ñu ko dugalee maanaam doom ji su ñu ko dugalee ci biir ndox mi mu mën a def effet effet boobu nag trente minutes lay durer pour mën a rey jangoro yi nga xam ne dafa nekk ci biir ndox bi pour nit yi mën ko jëfandikoo sans pour autant mu am danger voilà
a am na solo monsieur René ba léegi si wàllu ndox moomu <hesitation> dañuy faral di gis <hesitation> am na ñoo xam ne dañuy root ndox <hesitation> ñu taaj ko lu xaw a am ay ay ay ay waxtu wala am ay fan <hesitation>
<hesitation> waaw
<hesitation> ndax am na pexe yoo xam ne tey <hesitation> mun nañu ko def ngir denc ndox ba ndox moomu <hesitation> xaw a yàgg fekk du du yàqu mun nañu ko jëfandikoo
waaw waaw <noise> <hesitation> parce que ça dépend xam nga am na ñoo xam ne <hesitation> ndox bi fañ koy jëlee dox ba seen kër day xaw a sori ñoom da ngay root ndox kër gi nekk à quelques distances de la maison donc day xaw a jafe c' est à dire diggante ba ngay rootee point d' eau bi fu mu nekk ak ba ba ngay ñibbi sa kër ndox bi noo def mu am changement su ñu ko tëjul
waaw
ndax

donc ndox yooyu ndox boobu noonu faaw mu am traitement bi ma lay wax c' est à dire suñ ko demee root ba ñëw teg ko la première chose à maanaam fañ koy tegi su fekkee si ay bidons la bidons yooyu day fekk bidons yooyu set dañu jël omo jël njàmpe dugal ci biir jël bant raxas ko ba mu set sotti ci eau de javel weer jël ndox bu set yarandi ko weer ko ba mu wow nga doog a utiliser bidon boobu bidon boobu soo ko utiliser ba def sa ndox <noise> doom yi ma lay wax nag nga doog ko ci def benn doom boobu ngay def tëj bidon bi toog trente minute doog a utiliser ndox boobu soit pour naan wala pour togg waaw
mais est que ndox moomu amna durée boo xam ne bi <hesitation> su ko defee tam day amaat beneen changement wala couleur wala yu mel noonu wala ndox moomu <hesitation> léeg-léeg dama ne am na si fii ay ay <breath> genre barigo yoo xam dañuy denc ndox lu yàgg nit ñi dañ koy

waaw ndox mi mën na yàgg ndox mi mën na yàgg waaye yàgg boobu aussi dafa am diir su fekkee dañu root bàyyi fa ndox bi jël Aquatabs dugal ko ci ba ay trente minutes ndox boobu utiliser wu ñu ko mu def vingt quatre heures procédé boobu dañ ko nar a defaat <noise>
ok

waaw ma ne léegi dugg nga si wàllu façon ni ñuy dencee ndox
waaw mooy stockage

ndax tey bëri na ñoo xam ne tey amuñu robinet seen kër <hesitation> saa yu ñu xëyee rek tijji
waaw
waaye da ñuy xëy di rootaani

kon ñooñu baax na ñu xam <hesitation> nu ñuy dencee ndox moomu waaye baax na ñu xam tam fi ñiy denc ndox moomu naka la ñu war a def ba loolu tam mu set
waaw waaw mooy mooy na dellusiwaat tuuti rek <hesitation> xam nga ci yenn dëkk yi en général ndaa la ñuy utiliser ak ay bidon yu vingt litres maanaam bidon dëwlin yu vingt litre yi la ñuy utiliser <hesitation> moo tax sànq ma ne la ndaa yi su toogee lu yàgg soo ko tijjee <noise> léeg-léeg da ngay gis ci suuf day xaw a verte day xaw a vert
day changer
yooyu day changer ci suuf ndaa bi parce que ndox bi su fa yàggee yenn yàgg yi ah

yooyu yëpp ay germe la loolu baaxul ci ndox bi te baaxul aussi si ki koy jëfandikoo moo tax ma ne la <noise> ndaa yi bidon yi dañ leen nar a raxas nañ leen raxas ba ñu set kooku soo ko defee ba pare mën nga leen utiliser ci sa denc ndox parce que ndox aussi fa nga koy jëlee su sellul nga ñëw sellal ko dugal ko koo xam ne sellul aussi ndox bi si dootul sellati donc ndox fu muy fu muy nekk dafa nar a sell parce que ci biir yaram lay jëm parce que nit ki en général su feebaree rek c' est parce que dafa am lu dugg ci yaramam loo xam ne bokku ci loolu la donc nit <hesitation> mooy li ma la wax rek bidons yi faaw ñu koy raxas ndaa yi faaw ñu koy raxas parce que en général ci ci ci Ngato ci yenn villages yi doo fa gis frigo waaw frigo yi en général ci ci ci ville bi nga koy gis ah mais mais ça ne veut pas dire que amul ay ay modes de conservation yoo xam ne mën nañu ko teg dencum ndox bi te ndox bi dana sell danañ ko mën a du ñu am benn jafe-jafe

waaye dañu buggoon aussi balaa ñuy tàggatoo nga am loo ñaax <hesitation> askan wi nga xam ne tey ñu ngi lay déglu <hesitation> ci wàllu set ak setal ak sellal lépp loo xam ne lii day day dañu koy jëfandikoo si wàllu li nga xam ne moom mooy ndox <hesitation> rawatina nag <hesitation> suñu mbokk yi nga xam ne léeg-léeg dañuy taaj ndox lu yàgg wala léeg-léeg dañuy root ci yenn béréb <hesitation> yoo xam ne yi du <hesitation> du tëjuñ ko lu mel ni <noise> ay ay teen wala lu mel ni ay déeg yu mag yi nga mun leen see ñaax <hesitation> ngir ñu mun see bàyyi xel bu baax a baax ëllëg si biir <hesitation> loolu war leen mun a dal ndax yaakaar naa fagaru moo gën faju
voilà maa ngi lay gërëm encore monsieur Sow léegi pour ñi nga xam ne teen la ñu am c' est à dire moyen bu gën a <hesitation> bu gën a baax mooy utal kubéer teen parce que teen ci boppam dañ ko nar a protégé ah teen dañu ko nar a protégé <hesitation> ñi nga xam ne nag dañuy am ay robinet dañuy root jël ndox di ko dugal ci ay bidon di ko denc nga di ko dugal ci ndaa ndaa yooyu dafa nar a di set ndaa yooyu non seulement dafa nar a di set mais bidon yi dafa nar a di set ma dellusiwaat gannaaw tuuti monsieur Sow <hesitation> en matière d' hygène wàllub hygène
oui
lépp looy mënti def di utiliser sa <noise> loxo te sa loxo setul aussi problème ngay andl sa bopp moo tax benn campagne de sensibilisation bu ñu laal bu ñu lancé concernant li ñuy wax raxas loxo maanaam le lavage am na solo trop sax parce que ndaa bi ngay wax aussi su setee

surtout ça
nga jógee ci ttoilette nga jógee ci toilette balaa ngaa def dara la ngay njëkk a def mooy jël saabu ndox raxasu ba set soo añee la même chose avant ngay añ la même chose boo génnee ci kër gi demoon àll par exemple wala dem école soo ñibbi see si kër gi surtout xale yi faaw ngeen jàngal xale yi loolu faaw ngeen jàngal comme ça ñoom ñu dem ba ba tàmm <noise> méthodes yooyu nga xam ne saa yu ñu génnee su ñu ñëwee la ñuy njëkk a xalaat mooy dem raxas seen loxo parce que lu ñuy wax yenn feebar yu bëri <hesitation> ci loxo la nekk ci loxo loxo ko joxe ma ñëw tuuti si wàllu set-setal ba nga wax set-setal moom la ñuy wax en français investissement humain maanaam dëkk bi yëpp dañuy génn dajaloo defar koñ wala <noise> defar village defar gox loolu dafa am solo parce que la ñuy bàyyi foofu comme saleté loolu mooy andi yenn rongeurs yi yenn yenn yenn yenn yenn yenn mala yi comme ay xaj les chiens airant la ñuy wax ay <hesitation> naan les rats ***
waaw
maanaam mooy ah ci loolu te te te te lu ñu xamul mooy maanaam janax boobu sax am na feebar bu muy joxe parce que janax bi sawam yi sawam bi dafa am benn feebar boo xam ne dafa nekk ci moom
<hesitation> <hesitation> moom janax
moom janax <hesitation> ba tax na nag <hesitation> lekk yi ñu koy concervé bu baax parce que su duggee su gisul lekk day dem ndox yi ñu koy defar bu baax di ko teg fu wóor ah di ko tëj ba pare di ko tëj surtout di ko tëj hermétiquement <noise> pour que ngelaw bañ si dugg ah surtout loolu ba pare ñu mettre ko à l' abri di ko denc foo xam ne au moins dina am di dinañ ko denc sans danger nit ñëw tànq ndox naan te balaa ngaa tànq ndox parce en général ci village yi balaa ngaa tànq ndox ñoom benn pot la ñuy am pour kër gi yëpp benn pot la ñuy am pour kër gi yëpp doo xam kii feebar na kii feebarul na nga mar naan rek su may dem tànq ndox naan dem naa sama yoon
des fois

voilà très bien donc yooyu yëpp ay modèles d' hygène yoo xam ne * daf ko nar a di respecté <breath> ba pare loolu moo dafa bokk ci li ñuy wax changement de comportement maanaam ñi ñun fum toll nii dañ nar a dépassé yenn partiques dañ ko nar a dépassé parce que <hesitation> soo ñëwee fii biir Linguère par exemple da ngay ñëw <noise> dañuy tuur ndox parce que tout simplement tuur ndox bi daf la naan amuñu système d' assainissement waa mais d' accord mais c' est très simple gis nga kër yi nga xam ne dañoo am espace dañuy gas su ñu ñëwee service d' hygène man danaa leen wan naka la ñuy gasee puisard ci biir kër gi <breath> nga xam ne ndox fóot dañ ko fay tuur ndoxu jën da ngay segg waasintuur yi ba pare ndox bi kese nga tuur ko si moo gën nga jël mbedd bi di ko saleté parce que mbedd bi ñëpp a ko moom ñun ñëpp a ko bokk te day changé li ñuy wax esthétique gu <hesitation> village bi te defe naa képp kuy dund ci gox bëgg nga sa gox set bëgg nga sa gox set waaw donc maanaam léegi <hesitation> ci yenn dëkk yi tamit damay ñëwaat tuuti ci dëkk yi * lu ñuy wax construction latérine maanaam def ay douches douche yooyu jarul dara soo utee pneu ut saako ciment rek mun nga ci defar douche <noise> douche yooyu soo gisee nag ma ciy insisté parce que li may bañ mooy nit yi di dem ci àll ba di fa def gannaaw kër lañ fa def yëpp xamuñu ne si ñoom lay dellu si ñoom ñoo koy lekk seen doom ñoo koy lekk ñoom ñooy feebar te ku feebar di nga dem hopital te soo demee hopital da nga fa fay xaalis <breath> te fànn loolu yëpp mënoon na la ci bañ a fekk waaw kay merci
jërëjëf monsieur René rajo Jabi jula FM ak population bi di déglu rajo jabi jula FM ñu ngi lay sant di la gërëm kon sant naénu ko gërëm ko di monsieur René Ndiaye mi nga xam ne nag moom moom ŋànk lépp loo xam ne <hesitation> dafa jëm ci wàllu service bi nga xam ne nag dafay yëngu si wàllu set ak <hesitation> sellal fii si département bu Linguère kon dégg ngeen li mu wax ci wàllu ndox ak ni mu war a setee waaye si wàllu doomu aadama tam comportement bi nga xam ne daf ko war a yor <hesitation> ci wàllu li nga xam ne mooy set googu kon nee na li si gën a bëri daal li ñuy wax changement comportement la mooy kenn ku ne nga mun a changé ni ngay doxalee ak ni ngay jëfee wante tamit nga jéem a changé say njaboot tam si wàllu doxalin ak jëfin ndax lim fi wax yëpp nag doomu aadama bi <hesitation> xëy na yaay jëfandikoo ndox mi waaye ndox moomu nga xam ne sellul tam wax na la ni nga war a jaar ba mu sell <hesitation> ndox mu sell moomu mun na am <hesitation> yombut ba mu sell lool waaye yomb na tamit ci yenn côté yi bu dee forage nga nekk am na loo xam ne li mun nga ko def bu dee ci teen tam am na loo xam ne mun nga ko def rawatina bu dee si déeg <hesitation> am na loo xam ne mun nga ko def tey kon ci biir kër gi tam am na jëfin yoo xam ni tam <hesitation> nit ki mun koy jëf mu yaakaar ni du dara fekk nag dara la tey ci wàllu <hesitation> li nga xam ni dafay mun a jur li nga xam ne moom mooy jafe-jafe si wàllu wér gu yaram doomu aadama lim nim ko waxee sànq ci wàllu ndaa yi ñi nga xam dañoo am ndaa même bu ñu amee sax ñaar fukki pot moom wax na benn pot sax même kër gu am ñaar fukki pot da ngay gis koo xam ne kii day ñëw tànq naan desal bàyyi foofu keneen ñëw ndawkunda bi bu ñëwee moom day mottali li fa desoon waaye <hesitation> beneen séeréer bi bu ñëwee day tibbaat jaxasewaat si lim li fa desoon mu naan yooyu yëpp ay comportements yoo xam ne ñun doomu aadama yi yëpp dafa jaxasoo ba kenn xamatul lan mooy lan ak ban façon feebar mooy xew léegi ndax même docteur yi am na façon feebar yoo xam ne léegi daf leen di jaaxal waaye loolu yëpp nag bu amee jaxasoo ci biir <hesitation> askan bi askan bi tam war nañu def li nga xam ne mooy taxaw seetlu seen wàllu lekk seen wàllu naan seen wàllu dundin ñu jàngal tam xale yi loolu si wàllu cet googu wax na cet nag li ci jiitu mooy loxo loxo nag tey kenn ku ne da ngay jàpp benn liggéey boo xam ne bi yow wóor na la li nga doon liggéey ab saleté la mais soo ñëwee si doomu aadama rek nga ne salaamaaleykum nga yaakaar ne def nga lu rëy fekk nag lu rëy li nga def nag mooy bu fekkee da nga am feebar wala dafa am feebar bu nekkoon ci say loxo wàll nga ko ko kon kooku bu dee jàmm nga waroon indil kooku indil nga ko beneen jafe-jafe bu fekkee ni yow setoo wala li nga doon liggéey setul wax dëgg yàlla asalaamaaleykum doy na sëkk rek nga bañ a joxe sa loxo boobu wante ñun dañoo <hesitation> faral di def tam ci wàllu suñuy lekk dañuy jël benn raxasu <hesitation> ñun ñëpp bu dee fukk lañ ñaar fukk lañ ñun ñëpp ñu cabax foofu su ñuy ay loxo ñu nekk di lekk kon ki nga xam ne moom moo njëkk xëy na moom moo day yaakaar ne sax moo raxasu waaye raxasu xëy na def na si saabu wla leneen waaye ñeneen ñi mujj tam <hesitation> xam nañ ne raxasu ay raxasit la ñuy <hesitation> def kon yooyu yëpp nit ñi <hesitation> duñ ci bàyyi xel bu baax a baax wante tamit dafay jur lu bëree bëri bëri tey ci wàllu feebar kenn ku ne muy dem hopital wala xamul lan moo dal kii wala xamul lan moo dal kaa fekk nag loolu munoon nañ éviter yenn yi munoon nañ <hesitation> bañ a am yenn yi <hesitation> ci suñu biir kon <hesitation> yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ndax nee na ndox boo xam ne bi dafa sell nga jëlee ko fu sell waaye nga indi nga dugal ko fi nga ko dugal sellut tam beneen <hesitation> mbir la mu ngi mel ni rek biir biir tam loo fa dugal yal na fekk sell na ndax amul sottil ma li nga fa dugal baaxul sotteeku sotti ko déet amul waaye ñi nga xam ne aussi defuñ ay douche wala ñuy dem ci àll bi fu jege seen kër <hesitation> dégg ngeen lim ci wax bu fekkee dem na ba wow day nekkaat suuf nekkaat poussière bu ngelaw jógee loolu dafay tasaaroo ay jafe-jafe la yoo xam ne yi nit ñi war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax tey jamono moo doxee noonu jamono moo changé kon doomu aadama bu ne fi mu nekk war naa mun a changé moom xam li muy jëf mu xam lu muy lekk mu xam lu muy naan mu xam tam lan lay jëfandikoo ci biir yaramam ak njabootam tam mu am <hesitation> yoo xam ne yi xëy na daf ko koy jéem a jàngal pour ëllëg si biir yenn yi tam mu mun cee mucc <hesitation> kenn ku ne nag da ngay def sabab yàlla fekk la ci waaye maa tey maa tey nag da ngay gis loo xam ne li daawoo ko gis kon loolu yëpp ñu bàyyi si xel bu baax kon ñu ngi gërëm di sant nag monsieur René Ndiaye mi nga xam ni nag moo yor service hygène département bu Linguère <hesitation> kon di gërëm suñu auditeurs yi di gërëm suñu techniciens di Thierno Ibrahima Touré di leen jégalu bu baax a baax nag lépp loo xam ne juum nañu ko énu ngi koy jégalu bu baax a baax di gërëm tam ñi nga xam ne seen ndimbal lañ doon defee émission bi muy waa Jokalante ak ECHO ci seen ndimbal lañ doon defee émission yi kon ñu ngi leen di dik daje yeneen émissions yoo xam ne <hesitation> dafa jëm si wàllu set ak sellal kon jàmm a jàmm ba beneen yoon